Boky mipirina anaty fitoeram-boky. Voasakajy anaty talantalana. Amin'ny teny frantsay amin'ny ankapobeny. Vỳ no manasaraka azy ireo. Misy ho an'ny ankizy sy ny lehibe. Mbola vaovao tsara.

Rajako anankiroa mbola tanora, feno volo ny vatany, mivolontany ny masony izay mibanjina manatrika, fotsy ny volombavany, tsy fahita firy ary any anaty ala no toerana misy azy. Misy no mino fa razamben'ny olombelona izy ireny.

Sakafo fahita amin' ny toeram-pisakafoanana lafo anaty lovia fotsy lehibe iray. Misy ihany karaoty , vary, tongolo sy mofo. Mipetraka ambonin' ny latabatra, anilany eo misy sarony volotany.

Toerana maitso mavana toa hoe ambanivohitra, misy omby maro isan-karazany : miloko fotsy, volontany, mainty. Mihinana vilona izy ireo. Eo akaiky eo misy fako, potikazo maro samihafa.

Azo lazaina ho sakafo maraina. Misy rano mafana miaro siramamy. Miampy voankazo ao anatin'ny kaopy fotsy madio. Anilany eo ny sotrokely fangaroana azy. Arahina voasary sy mofo.

Kidoro mananan ny hatevina enina ambin'ny, na folo angamba ; atao amin'ny seza hazo izay mbola tsy mifono, anaty trano tsara tarehy. Misy gorodona fotsy izay malama sy madio aoka izany.